Abaana babiri beishomero barikugyenda omu ruguudo rw'eitaka. Eihamba riri omu maisho gaabo.

Omwani gusiire gwomire. Omushaija arikuyoora omwani omu ngaro ze

Akatare k'ebyokurya harimu amoozi, emicuungwa, obutunguuru n'emboga z'emiringo yoona

Abashaija bataano abarikora amadirisa n'enyigi bari ha mwanya gwabo hariho amaju. Emwe n'eya kanyina hariho n'ebyoma bingi. Hariho na pikipiki omushaija ajwaire enkofiira na garubindi.

Omwishiki arikusimura omupiira omu kishaayi, harimu bashatu, omwe omutwe nigwe gurarahwezika, ondiijo okuguru n'omugongo.